Biiri bayopoi la a zeŋ daa eŋԑ. Bompeԑle biŋee la, ka bonsͻgelaa kaŋa meŋ biŋ. Ka kaŋa zeŋ a ba baaraa a ba gͻͻ eŋԑ a kaara a banaŋ.

Nyԑԑ taŋa koo zulli, ka biiri banaare bebe, ka kaŋa dͻͻ teŋԑ, ka bata a vuuni a ͻnnͻ kõͻ. Kͻŋ ͻŋenee boma e la ata, a zie zulee la ka a kõͻ be a be.

Lͻԑ la are a sãã la. ka noba arԑԑ be, ka borͻnsam arԑԑ be. A lͻͻre kaŋa e la peԑlaa kyԑ ka zeere be o eŋԑ, ka kaŋ meŋ e zeԑ ka peԑlaa be o gbԑԑ eŋԑ ka a zie meŋ e peԑlaa.

Dɔɔ la dɔɔ a kõɔ biŋ ane kɔlbaa. Ka kurpootu bin ka biiri be be. Ka mine zeŋ a kaara a dɔɔ, ka mine are dendeŋe a be.

Noba la are, ka kaŋa haa o noɔre. Kyɛ vagele la sapile ba zu, a puori poɔ ka poolor b aka waayɛr a gyɔnn a be.